Omashina ngoka haga longithwa koshikondo shuunamapya nuunimuna ogeli taga kwathele aaniilonga kiilonga yiikaha go taga kwathele woo moku kwata nawa ethimbo osho woo okwiindjipaleka iikunomwa nenge iilikolomwa yomomapya mo.

Otuna okusimaneka nokukalekapo oonzo ndhoka hatu longitha koshikondo shetu shuunamapya nuuniimuna. Opo nomapipi ngono tage keya otaga kamona kutya oonzo dhini dhasimana nohadhi longithwa koshikondo shino shuunamapya nuuniimuna opo shikalekepo iimeno nenge iinamwenyo mbyono hayi kala ko.

Uunamapywa nuniimuna ohawutulongo okukwata omeya oshoka otatu vulu kwiiyadha itatufutu omeya nenge tatulongitha omeya ngono twakwata nawa tse tatu kwashilipaleke kutya oonzo dhetu mono tatukutha omeya odhayela opo tukalekepo uundjolowele wetu.